Trano miloko manga ahitana fantsona mihisa efatra ary misy fantsona ihany koa miala amin'ny tafo ary mankany amin'ny tany. Misy rindrina mangamanga ity anoloana ary misy fasika eny amin'ny tany.

Fiangonana vita rary biriky ary ahitana trano eo amin' ny ilany ankavia miloko volombosary ary ny fiangonana kosa dia mbola tsy vita lalotra satria mbola biriky fa tsisy simenitra ; ahitana rihana anankiroa ary ahitana ihany koa lavaka miisa roa sy varavarankely lehibe iray. Ety ambany kosa dia ahitana trano miloko fotsy ahitana varavarambe iray ary soratra manao hoe RN7 miloko mainty.

Trano fakan' aina vita avy amin' ny hazo ary ny tafo dia tafo bozaka. Ahitana tady mikirazorazo ary ahitana farafara ireny eo amboniny ary ahitana latabatra ihany koa. Ary ny tany dia fasika tsy misy toy izany ary ny tontolo manodidina kosa dia ala sy tendrombohitra.

Akondro maniry anaty rano, miloko maitso dia maitso ary manana felana ngeza dia ngeza. Ny lanitra dia manga tsy misy toa izany nefa ahitana tandrifin-drahona kely ihany.

Lehilahy anankiray manao satroka fotsifotsy mivarotra ao ambonin'ny viliany dia feno sakafo misy lovia anankitelo, efatra ary misy lovia lehibe anankiray eny amin'ny ilany ankavia mbola misy sakafo ihany koa. Misy lehilahy ery amin'ny ilany ankavia.

Vehivavy anankiroa eo an-tokontany feno rano. Manasa lamba izy ireo. Ny vehivavy anankiray amin'ny ankavanana dia misy koveta miloko volontany ary manao akanjo volomboasary ary "bidon" miloko mavo ary lamba maromaro eo anoloanan'azy. Ny amin'ny sisiny ankavia kosa dia ahitana zatovovavy manana koveta volomparasy sy maitsomaitso. Ao aorianany dia feno trano hazo ary misy varavarana menamena sy fotsifotsy.

Zava-maniry maitso misampatsampana miavia miavanana. Misy ihany koa ny midaboka amin'ny tany ary maniry ambonina tany; ary eny ambany, misy bozaka vitsivitsy.

Tovovavy kely anankiray sahabo eo amin'ny telo taona eo, mitazona elo izy izay miloko mangamanga, ny akanjo ambony anaovany kosa dia mavomavo ary manao "short" mangamanga izy, manao kapa mavomavo ary mijoro ary mijery miankavia.

Lapoaly miloko mainty amin'ny ankapobeny ary ahitana pentimpentina miloko fotsy eo anoloana toa miendrika saro-bolana. Mifono anaty baoritra miloko mena ary ahitana soratsoratra kely be dia be miloko fotsy.

Trano fisakafoana somary tsotsotra. Erỳ ambony misy arendrina misy ny sainam-pirenena malagasy, arahana jiro manazava azy ary ny rindrina kosa dia feno soratsoratra. Misy seza atỳ amin'ny ilany ankavia sy ankavanana ary latabatra miloko volomboasary ary volondavenona. Misy zinga fisotroana rano ihany koa.

Vakana fatao amin'ny tanana. Miloko volamena tsara tarehy. Ahitana kavina eo anoloana, ny any amin'ny farany ambony miloko mainty ny kavina, ny eo ambany kosa ahitana miloko maitso, ny fahatelo ahitana miloko mena ary ny faha efatra ahitana miloko fotsy ary mipetraka amina lamba fotsy izy anankiefatra tsara tarehy ireo.

Fitaovana iray manampy be amin'ny resaka mozika. Misy anaky enina izy ireo, dimy, ary manana ny lokony isan-karazany : misy ny maitsomaitso, volondavenona, mainty, mena, ary manga somary matsatsotsatso. Mipetraka ambony seza miloko volondavenona izy ireo.

Volona zatovovavy iray somary lava. Mianboho izy ary manao akanjo miloko mavokely. Ny volony kosa dia miloko mena ary ahitana fangaro mainty.

Rovan'i Manjakamiadana, rova izay mampiavaka ny malagasy, izay eto Antananarivo no misy azy. Misy tafo maintimainty ary misy varavarankely anankiroa mitsivalana eo ambony ary misy zorony anankiefatra. Anisan'ny tena manana ny tantarany sy ny lazany eo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny rovan'i Manjakamiadana.

Trano fitaratra lehibe iray, ahitana sarina lehilahy manondro tobin-tsolika. Ary manao akanjo menamena, ary satroka menamena. Ny lanitra dia somary tandrifin-drahona.

Hazo lehibe miloko maitso, voadidina trano miloko fotsifotsy, ary fiara miloko mainty ary mena sy manga. Ny lanitra dia voadidina rahoana, nefa na dia izany ary dia hita ihany ny taratra hazavana hatorany ety amin'ny zava-maniry sy ety amin'ny trano.

Mpianatra miisa telo aloha araka ny fahafantarako azy satria misy tabilao manoloana aiza ireo manana fizarana anankitelo ary eo ambonina latabatra kosa dia ahitana radio kasety toy hoe mihaino zavatra izany ry zareo ; miisa telo ny mpianatra eto ny vehivavy aty amin'ny farany aoriana ary ny lehilahy kosa eo anoloana izay mifanintsy aminy ary aty amin'ny ankaviany dia ahitana olona mipetraka.

Taroby miorongorona amina zavatra iray miloko mena, miendrika saro-bolana. Eo akaikiny dia ahitana fitaovana manana lohany lavalava ary ahitana vy ihany koa manodidina ny lohany.

Boky anankiray mitondra ny lohateny hoe "Ireo tsiambaratelo ao an-dakozia". Eo ambany misy soratra lehibe hoe "boky toro-hevitra sy fikafika mampatsiro ny nahandro" ary misy soratra roa tonta sy tapany : izao no nahafehy ny fandrahoana sakafo, i ramatoa Sandy sy ny sisa sy ny sisa. Erỳ amin'ny farany ambany dia misy ny anaran'ny mpanoratra Rinasoa ary erỳ amin'ny farany ambony kosa dia misy ny datin'andro izay namoahana azy ny lakamisy faha valo amby roapolo novambra sivy ambin'ny folo sy roarivo.

Anisan'ny vorona iray sokajiana anatin'ireo tsara bika indrindra ny vintsy. Miloko maitso ary eo amin'ny tratrany dia ahitana loko mainty manaraka ka hatrany amin'ny rambony. Ny masony dia mainty ary ny vavany kosa dia lava dia lava ary ao aorianany dia ahitana loko mena midorehitra toa voninkazo na hazo.

Rojo miisa roa toa volamena anaty fitoerany miloko mainty. Ny iray ambany dia rojo misy kavina, ny iray kosa tsy misy kavina.

Ravina maitso an'ny karazan-kazo iray mivelatra be, toa manana ravina maro lafy sy manify ny rantsany, ny endriky ny ravina dia toy ny ravina mimoza satria mitovy amin'ny ravina kely marindrano miaraka amin'ny fizarazarana betsaka, ao ambadika dia hita ihany koa ny rantsana sy ny voan'ny hazo izay toa eny amin'ny voninkazo na efa mamokatra.

Kaserôlina fanasiana zava-pisotro : na rano, na kafe, na dité. Misy lohany matsoko ivoahan'ny rano ary ny tahony etỳ amin'ny aoriana. Mipetraka amboniny talantalana hazo miloko mavo ary eo akaikiny kosa dia ahitana boaty miloko mena.

Vehivavy mitsangana somary misompirana. Mitazona ny fehiny amin'ny tanana izy ary ny akanjo anaovany kosa dia raoby. Ahitana raozy miloko mena ary miloko manga amin'ny ankapobeny sy sarina voninkazo maro. Manitsaka lamba menamena izy ary ny jiro manazava dia miloko mena toa hoe anaty trano fandihizana na tsy haiko ? Ahitana vehivavy manodidina azy toa azy ihany koa.

Zatovolahy sy zatovovavy fotsy fiodirana miresaka, manao solomaso ny zatovovavy, manao akanjo mainty mitondra rojo ary manao akanjo miloko fotsifotsy. Ny zatovolahy kosa manao akanjo mainty mikaikitra "stylo" izy ary ao arianan'izareo dia misy sahafa anaky efatra ary hazo mitsivalana ety amin'ilany ankavanana. Misy famantarana fotoana ihany koa manoloana ny birao anzia.

Gazety mitondra ny lohateny hoe "Ny valisoa vaovao" ahitana hevi-dehibe miisa efatra ary soratra manao toy izao hoe : "Tsy haharitra io fitondrana voky loatra miantehitra amin'ny herim-pamoretana io. "" Tsy hijanona ny tolona raha tsy mivoaka ireo zanany migadra miisa dimy. " "Zava-bita maro no natokana fiara-miasa tamin'ireo mpiara-miombin'antoka maro." "Lasa mpanefoefo ilay tovovavy nitsontsorim-bintana. "

Trano misy tafo somary arafesenina, misy varavarana anankiroa, efitra anankiroa, ary misy olona maromaro mijoro eo akaikiny : misy ankizy ary misy zatovovavy ary zatovolahy. Ety amin'ny ilany ankavia an'i zareo misy akondro mavana maniry. Ny lanitra dia manga dia manga tsy misy hoatr'izany !

Seza iray vita amin'ny vy. Ilay fipetrahana dia misy vy lavalava miisa enina mandrafitra azy ary ilay fiankinana kosa dia ahitana vy miisa efatra mandrafitra azy ; ahitana loko maitso ary menamena na ny fiankinana na ny fipetrahana. Misy zavamaniry manana felana antonony eo aorianan'ilay seza ary ny tahony kosa dia maina fa eo amin'ilay faritra ilay misy an'ilay zavamaniry kosa dia hita fa mandomando.

Fiara fitateram-bahoaka miloko fotsy ary misy loko mitsivalana miloko manga. Ary aty amin'ny ankaviany koa dia ahitana fiaran'olon-tsotra iray izay miloko mainty, ary ao aoriana kosa dia trano miloko mena.

Legioma isan-karazany toy ny ovy, ny tongolo maitso, kotomila, voatavo miantona amin'ny tady. Miraikitra amina rindrina miloko maitso somary feno fota-potaka, varavarana somary harafesenina, ary ambany kosa ahitana karaoty, korizety, voatabia sy tongolo ary ahitana mpivarotra manao akanjo mainty sy olona mipetraka.

Milina miloko manga ny lohany ary ny vatany koa ahitana loko manga, eo afovoany kosa dia ahitana vy mitsivalana toa hoe làlana amin'ilay zavatra ho ahodina na hoe hotapahana.

Takelaka iray miloko mainty ary ahitana soratra miloko fotsy manao toy izao hoe : "Lycée Francais Tananarive" ; ahitana sainam-pireneny Frantsa atỳ amin'ny ilany ankavanana ary sainam-pirenena malagasy kosa atỳ amin'ny ilany ankavia. Ny ankavia ihany ahitana kodiaran-droa ary olona mivarotra ary ahitana lehilahy mijoro manao akanjo volomboasary. Ny lanitra dia manga voahodidina rahona.

Vehivavy iray mipetraka ambony seza somary gasigasy, lava, misy ondana miloko fotsy. Ny akanjo anaovany kosa dia mangamanga, misy anatiny fotsy, ary mitan-takolaka izy. Ary amin'ny tanany ankavia dia misy famantaran'ora, mitsiky izy, somary lava volo, ary manao kiraro fotsifotsy.

Trano iray gasigasy vita amin'ny tanimanga, ahitana varavarankely miisa efatra ary varavarambe miisa iray. Ny tafo dia vita amin'ny bozaka ary ny manodidina dia tanin-katsaka sy ala maitso avokoa.

trano hazo iray misy tafo tranainy sy vita amin'ny hazo ary misy soratra eo anoloana manao hoe : "trano masina ifio man-dalàna", hita amin'ny sary ihany koa ny vato iray mitsangana eo akaikin'ilay soratra eo amin'ny faritra ivelan'ny trano ny toerana misy azy ary ahitana toerana ahitra eo alohany

Takelaka lehibe iray ahitana sarina zavamaniry ary ahitana ihany koa vokatra ampirantiana. Ahitana olona anankiray mijoro, mitazona karatra ary manao kiraro volomparasy sy pataloha manga antitra.

Vokatra iray anaty fonosana plastika ahitana soratra miloko maitso manao hoe : Acrivated charbon. Ahitana sarina vilia ary misy zavatra maintimainty ao anatiny. Ny ao aoriana kosa dia zava-maitso sy zava-maniry.

Fiangonana anankiray, misy lakroa eny amin'ny farany ambony indrindra ary misy tilikambo. Misy varavarankely anankiroa eny amin'ny rihana voalohany, ny rihana faharoa kosa misy varavarankely anankiray ary ny efitra mizara anankiroa ; efitra ireo samy misy varavarana avy ary misy olona mivoaka ary dodinina lanitra mangatsakatsaka.

Trano fandraisam-bahiny, ahitana seza miisa roa miloko volondavenona. Ahitana ondana ihany koa, ahitana seza vita amin'ny hazo sy latabatra vita amin'ny hazo, sy fahitalavitra miraikitra amin'ny rindrina miloko fotsy, ary ahitana vata fampangatsiahana aty amin'ny ilany ankavia.

Olona maromaro izay mijery asa tanana. Raha ny marina kokoa soratra. Eo amin'ilay tabilao fotsifotsy dia misy soratra hoe : "Ramily ilay nanao ny aina..." Tsy hita tsara moa fa takon'ireto olona maro be manakona an'izany. Maro ireo olona, misy lahy sy vavy, fa ny tena hita kosa anefa ity vehivavy anankiray izay somary efa ramatoa manao akanjo fotsy ity.

Olona anankitelo mijoro manoloana ana asa tanan'olona anankiray. Ilay asa tanana dia sarina zatovovavy kely mahafinaritra, voahodidina loko fotsy. Mijery manoloana izy telo mianadahy. Ilay vehivavy eo ampovoany dia somary lava volo ary manao akanjo raozy. Ilay lehilahy anankiroa kosa dia manao akanjo mainty.

Mofo eo ambonina lovia sy zava-pisotro ambonina lovia fotsifotsy. Ny vera misy ny zava-pisotro dia misy fitrohana azy miloko mainty. Ary misy an'ireo latabatra maro menamena sy seza mihaja ; ary misy vehivavy manao akanjo mainty ary miondrika ambany. Ary ireo sakafo kosa dia mipetraka ambonina latabatra miloko mainty.

Trano tafo bozaka ary voarafitra tamin'ny tanimanga miloko menamena ; voarakitra tendrombohitra sy vato ary ahitra maniry ary ahitana ala ihany koa eo ambany trano misy tafo bozaka.

Vokatra maro loko mipetraka ambony talantalana. Ny amin'ny farany ambony dia miloko volomboasary sy mavokely ary misy soratra manao toy izao hoe " ravintsara canelle". Ny eo mabany kosa dia miloko manga misy soratra manao toy izao hoe "ravintsara kombava". Eo akaikin'ilay kombava amin'ny ilany ankavia dia ahitana dite misy soratra hoe " taf".

Lehilahy manana volo manao tata, mifamatotra tsara, somary fohy ny volo ary misy loko volontsokola miaraka amin'ny volo mainty. Madio tsara ny fitondrany ny volo ary voalamina ho lasitra maromaro amin'ny lohany.

Lehilahy iray mainty fihodirana, manao akanjo mainty ary pataloha miloko mainty ary misy kitapo misakambina azy kosa eo anoloany. Ahitana zavamaniry etỳ amin'ny ilany ankavia ary ny aoriany kosa dia misy helo, trano ary hazo maro.

Fitaovam-piasana maromaro izay ampiasain'ireo mpanao trano tsofa anankiefatra izy ireo. Ny anankiroa ampovoany efa harafesenina kely, ny farany ambony kosa hita fa mbola tsy dia tena hoe niasa firy, torak'izay ihany koa ny farany ambany.

Fitaovana iray hanakapaina hazo na zavatra mafy ny famaky. Miloko mangamanga izy eto ary ao ambany kosa dia ahitana hazo manana tsanganana miisa efatra.

Karazana famantaranora anankiroa mazava tsara. Ny anankiray famantaranora fanairana, aty amin'ny sisiny ankavia, ny anankiray kosa famantaranora tsotra, miendrika boribory miloko volamena. Eo ambany kosa dia misy takelaka mampiseho ny vidin'izany, misy soratra hoe valo amby valopolo.

"Robe" maromaro anaty tandroka-damba miloko mainty sy fotsy ary mavokely, ny "robe" kosa ahitana loko maro samihafa toy ny mavokely misy voninkazo manga misy fehin-kibo maintimainty feno teboka fotsifotsy ary volontany somary misy soratra mitsivalana

Lakozia anankiray. Eo amboniny misy fitaovana fandrahoana sakafo toy ny fandrahoana vary mandeha amin'ny herin'aratra. Ny famarana rano mandeha amin'ny herin'aratra ihany koa. Ilay latabatra ambany misy varavarana anankitelo mazava tsara.

Elo miloko volombosary ary miloko mainty ahitana soratra manao hoe " Antso telma, airtel " ao aoriana dia ahitana trano lehibe dia lehibe tokoa. Miloko fotsy ny lanitra dia manga tsy misy toy izany ary voahodidina rahona matevina ary ahitana takelaka lehibe miloko fotsy mandravaka ny arabe.

Boky iray fitehirizana sary. Sary tapaka, izany hoe : ny loha ihany no hita. Ahitana tovolahy, ahitana tovovavy, ahitana ankizy ihany koa, ary ahitana olona efa zokiny.

Zavamaniry iray anaty koveta miloko maitso, misy tany ao anatiny ; ny zavamaniry kosa dia manana loko mavomavo sy maitsomaitso ary misy rojo eo anoloan'izy ireo somary efa harafesenina. Ny ao aoriany kosa dia rindrina miloko fotsy.

Zinga vy kely mihidy anaty fonosana plastika, ahitana sarina trano miloko volon-davenona sy menamena ary misy soratra manao hoe: "Madagasikara"; ary ao arinan'ilay soratra "Madagasikara" dia ahitana lanitra manga dia manga sy zava-maniry.

Pôketra vita avy amina hoditrana biby miisa telo miloko mainty, manga ary somary volontany. Kapa maivamaivana ary kiraro avo tongotra miisa maro dia maro, ahitana sarintan'i Madagasikara ihany koa.

Tetezana iray eto Antananarivo, eny an-Tanjombato eny no misy azy. Renirano lehibe miloko mavomavo, reniranon'Ikopa. Ny fefy moa dia miaro ireo olona tsy hianjera any amin'izany renirano izany. Misy trano miloko mena ary ny lanitra kosa dia feno rahona.

Trano maromaro misy tafintrano gasy, misy totohatra etỳ amin'ny ankavanana ary ao ariana kosa dia feno ala mangitsokitsoka, ary rahavohana lanitra manga dia tena manga.

Kahie maromaro anaty fonosana plastika, miisa sivy izy ireo. Misy ihany koa "stylo" maro loko, misy ny hety, misy ny "crayon" ; miloko manga, volomparasy, mavokely, menamena ... izany ny lokon'ilay kahie ; maitsomaitso ...